Asugurmi daneejum ɗon nder caka geene, kolo hoore mai boɗejum, ɗo tiiti bongoru ɗo dari.

Paali urdi jei worɓe, guda nai. Kala mai leddi-leddi. Ɗo jeri, ɗo jeri ha leddi, ɗo waali.

Tutawa jei mari lewru be horre. Kala tuta mai wodi ruwan bula, boɗeejum, be ɓokko-ɓokko.

Leɗɗe ɗuuɗɗe ɗo ɗari be hakoji ha ɗow maiji. Sai nɗule bo ɗo labi tas nɗanejum. Be maɗi ɗo ɗakki mai. gidan sama ni heɗi gefe.